Nyɔnu aɖe nɔ xɔ aɖe me eye wònɔ agba klɔm. Nyɔnu sia nɔ nu ƒom na ame aɖe eye wònɔ nu kom, nuɖaƒe nuwo le teƒea.

Ame aɖewo nɔ nuƒo ƒom eye ŋutsu eve, ŋutsu ɖeka ɖe nɔ wome, wo dome. Nyɔnu etɔ̃ nɔ ŋgɔgbe eye wonɔ nu kom. Nyɔnu ɖeka nɔ axadzi nɔ asi kpem.

Ƒome aɖe nye esi nɔ teƒe aɖe eye exɔ woame etɔ̃ nɔ teƒea, nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe aba dzi eye ɖevi aɖe nɔ dzi dzɔ kpɔm eye ŋutsu lé na ne ɖe ta.

Nyɔnu aɖe va abi do ƒe nae via eye tsike kple nu vovovowo nɔ ekplɔ ala di. Ame geɖewo nɔ wo megbe.

Fiase gã aɖe nye esi eye tsi nɔ teƒea ŋutsu aɖe do awu yibɔ nɔ esɔ eve dzi eye eɖewo nɔ zɔzɔm ɖe ŋgɔ.

Wusatɔwo nɔ gbedoɖaƒe eye ɖewo le dzeŋgɔ de ŋuwo, eŋu etɔ nɔ wo gbɔ eye eɖewo nɔ dziƒoxɔ la dzi nɔ wo kpɔm.